Sare on timmininga nyiɓugo wataka penti nda windo nda sitayelji ɓe wati jamɗe ɗo gam vokna sare nda bob nda kolo ged mi layit girin get bo ɓe ɗo wata ko hatoi ha makaranta be asibiti pat gam saro.

Firiza on ɓeɗo naftira ɗum ha sare ngam resugo kuje he ɓata vonna ban ta tattase ’en, vegitables, dirinks be kolati ban nin pat ɓeɗo heɓa ɗum ha saare.

Bukaru on nyiɓalu nane bedon naftira loope be sekko gam be nyiɓa, himbe do wala hader kojamanu jotta ma be do wada bukaru mai amma nasosai ba dagodɗo on do dari hado puccu da goddo fere ha kombi mako.

Sare nyebbam on inde sare nyebbam mai shafa nda pellel ɓe watata nyebbam mai ɗon motaji wara dara, ged mai kala mai marun, nda ɗo lawol, nda napep ji, nda sayinbod hadaw, nda ɓingel ɗo dilla be kosɗe kombi gidam mai mai.

Parantiji on ni voɗugo kala mai danejum be cokaliji, ɓeɗo naftira on ngam be nyama paranti bo wala haɓe hebata. Ɓeɗo heɓa ofis, ha makaranta, be sibbiti, be ko ɗume pat.

Debbo on ɗo dari oɗo wati riga dinki zamanu inde dinki mai fitted gawn, oɗo ɓo gele jogi gele mako ha jungo mako, jungo mako be lalle oɗo vakki boro kala brown wadi to mach ɓe ɗo wada dum om ngam paune.

Agogo be bit a worworo roɓe ɗo naftira be majum ngam wata jungo ngam ɓe fauna, ribom roɓe naftira ngam ɓe haɓɓa gasa. Nda bit bo to ɓe mori ɓe ɗo wanna bikkoi heɓa ɓe vodan ha do kapet.

Helikopta on, ɗon ba jirgi amma na jirgi mannga on ba, helikopta may peetel on. Ɓe ɗon naftira helikopta on, ngam ɓe wanja leddi leddi ɓe yaha. Helikopta bo naa peetel ba, ngam waawan jippa, ko haa pellel peetel.

Alele, ndaa yaaji ,ndaa haako haa dow pulet daneejum be ɗon nyaama ɗum ngam belɗum bo. Ɓe ɗo naftira nyebbe on, ɓe waɗa alele ,ndaa haako ɗo bo, ɗon tattase ndaa lawasi be koɗume a nder belɗum sosay.

Debbo on do jogi gazal je be dasirta hunduko, kala mai brawn be do naftira on heba be faunira, nda koli mako owati lallei bodejum be balejum, un kala hunduko mako pik.

Frig on be do naftira gabe wata kuje yarugo ha nder gam heba fewa. Koto hite hosima fewan. Frig may frig manga on, be dow heba dum ha shago manga, hasare be ha asibiti paɗɗon.

Defte on, defta kur'aani, kur'anik sikul in nodan nijeriya. Kala may burawun, ndaa gotel may bo de wokin kur’an .Ndaa goɗɗo be ɓinngel ,ɓe ɗo jogi junngo, o ɗo janngina haala dina islaama on. Defte may boɗɗum ɓe ɗo heɓa ɗum haa laybiri, bo ɓe ɗo janngina haa makarantaji.

Urdi ni jee himɓe fesata gam ta hacca, nda urdi mai kala kala ɗo jeri, ɗon boɗejum, ɗom baleljum, ɗon goldin, ɗon bulu, bo kala kootoi pat be inde mai bo be no urirta pat fere fere.

Deftere on je tarihin fulani, inde mo vindi mai Wazirin Sokoto. Ha laybirari on ɓe hebi. Nda dammu' gal brown hakombi mai be handil. Kala deftere mai marun be dizayn mai bo blak raund.

Ɓingel debbo on ɗo dari o do wati gaun dingi jamanu les humbe nyotiri limse mai da dezainji mai da koli mako odo takkila leddidi pat odo jogi kesi mako da sharka mako dage lerobe do wata dow pat don hebabe fauna be vola.